Aantu oha ilikolele oshimaliwa mokulonga iidhiginini ano ngele owuli ashike wamwena itoo nyangadhala kuna esiku wiilikolelele iimaliwa monkalamwenyo owapumbwa okukala tonyangadhala nenge toyi kiilonga yontumba opo wumone iimaliwa.

Ngashingeyi aantu ohaya hongo oombete miipilangi, ano mboka yi ilongela oku honga iipilangi ohaya hongo oombete dhika dho miipilangi ta yedhi landitha po kaakwashigwana mboka kaayena oombete.

Ombaanga yotango yopashigwana, FNB oyina onkundana ombwaanawa kaakulupe yetu mboka yeli mepenzelo nenge yuuka mepenzelo. Onkundana ndjika ombwaanawa otayi kapitithwa komasiku gokomeho.

Okashina koku yalula iimaliwa oka simana lela ,oshoka ohaka hupitha ethimbo ano ethimbo ndyoka tali longithwa lyi ninge eshona. Ohaka longo taka endelele noku yalula mondjila.

Pethimbo lyoKilisimesa oositola odhindji oha dhi kala dha ningwa nawa, moka ha dhi kala dha tulwa iinima yo Kilisimesa iitiligane, nomiti dhoKilisimesa nomusamane wo goKilisimesa.

Ombaanga ya FNB oya pitikila aalongithi yawo mboka taya iyadha yeli mositola yahala okulanda iinima yawo ,ashike kayena oshimaliwa peke oyena owala oshimaliwa shili koombanga dhawo ano otolongitha owala okakalata koye wulande shoka wahala.

Ombaanga yo Standard Bank otayi tsikile nokukala yi na eitulomo mokutakamitha nokupungula iimaliwa yaakwashigwana, mboka ye li ya pungula iimaliwa kombaanga yawo.

Metosha lya Namibia olyo ehala limwe ndoka enene hamu adhika iinamwenyo ya yooloka ano iinamwenyo yomokuti. Ohamu adhika nduno ngaashi oonkoshi, uumenye, ooholongo niinamwenyo woo oyindji.

Ombaanga yaWindhoek oyeegulukila aakwashigwana ayeho moNamibia, opo yapatulule oombaanga dhawo yamone uukalata wayo ya tameke okuyi longitha. Ano kutya omukulupe, okanona, omukuluntu ayehe mboka otaya vulu okupatulula ombaanga.

Aalongi moositola mboka yena oshimpwiyu oku pakela iinima moositola ohaya kala yeyi pakela nawa nokuyi opaleka yili melandulathano. Shika ohashi ningi oshipu kaalandi yiinima mbika opo ya mone kutya oyili peni.

Ombaanga yotango moshilongo oya etapo omukalo ngoka, totula iimaliwa yoye kombaanga, ashike iimaliwa mbika oyina okuninga ko omasiku omilongo ndatu na mbali opo wuyi kutheko. Ano nande owu kalewa hala okuyi kuthako, itoyi pewa manga omasiku inaaga thika.

Omataambathano giimaliwa ogendji ohagalunduluka omwedhi nomwedhi shiikwatelela kethimbo ndyoka nokonkalo ndjoka yili miilonga yayoolokathana, ano olundji shoka wali wataambathana nasho hasho to taamba thana nasho ethimbo lyalandulako.

Bank Windhoek ota kunkilile aakwashigwana naalongithi yo mbaanga kutya nayaye kombelewa ya Mtc opo yaka shangithe uukalata wawo kohi yomadhina gawo shika otashi ya kwathele oku kala taya tumu iimaliwa nokakalata kawo hoka.

Aalongi yiimaliwa oya kotoka lela oshoka sho ya longo iimaliwa oye longa yili pomaludhi ga yooloka noyina oondando dha yooloka opo yiwape okukala tayi shendjwa yo otayi vulu okutumbwa yika lande.

Aalongi moombaanga oye li haya endelele okuyalula oshimaliwa, oshoka oye li ya dhewulwa nawa opo ya yalule oshimaliwa meendelelo, ya wape okukwathela aayakulwa yaa kale ya kala po ethimbo.

Oshilongo shoBanque Centrale Du Congo oshina iimaliwa mbyoka yili mumwe yina ongushu onene lela. Oyina ano oshimaliwa shoondola omayovi omulongo geli mumwe noondola omayovi omilongo mbali geli mumwe.

Iilongo oyili ya yoolokathana noyina iimaliwa ya yoolokathana, ano nonando oyakale yena iimaliwa ya yoolokathana itashiti itaya vulu okulandathana. Uuna oshilongo tashi landa oshinima moshilongo oshikwawo ohaya longitha epulakata ndoka hali kala lina omayalulo agehe.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyina omikalo mbali dhokupungula iimaliwa. Uuna wahala yakalako ethimbo ele opuna omukalo ngoka hagu ithanwa omasiku geli omilongo ndatu nambali nomukalo ngoka gokupungula omasiku gaheyali. Ano omanga omasiku ngaka inaagaadha nena inopitikwa wukutheko iimaliwa.

Ombaanga yotango moshilongo otayi gandja omayambidhidho kaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda. Ano opo wu mone omayambidhidho goshimaliwa shoka to vulu oku ka futa kombaanga owa pumbwa owa pumbwa oku patulula okakalata kombaanga yotango opo wu kuthe omukuli ngu.

Aanambelwa oyendji oya simaneka okuzala iikutu yopashinanena uuna taya yi kiilonga. Iikutu mbika ohayi kala nduno ooshuta nootaye dha kangulwa nawa tadhi fula ayehe.

Oositola odhindji moNamibia ohadhi adhikwa dhina uushina mboka wokunana wukulanditha ano okusuwayipa. Uushina mbuka ohawu longithwa omuntu tekatulamo kanane oshimaliwa shoka shithike piinima mbyoka walanda mositola ndjoka.

Oositola odhindji ohadhilanditha omalovu ano iikolitha. Iikolitha mbika ongaashi ne, oombiila, omapunyapunya, noolityawu nomalovu wo ogendji gayooloka.

Aantu oyendji oya itaala moku pungula iimaliwa yawo koombaanga, ohaya pungula iimaliwa yawo koombaanga opo yaa yakwepo yo yaa pwepo mbala , yikale ya gamenwa, okombaanga nee ngaashi ko FNB.

Monale nale ookuku oynale nakulu yonale oyali haya longitha oondongi nenge oompadhi dhawo opo yaka talelepo nenge yaye komahala goko kule ashike mongaashi ngeyi aantu otaya longitha iihawuto noondhila.

Uuna waya moositola dhongaashingeyi ngele owaadha muudha kashona, owuna okuya momukweyo opo wuwape okuyakulwa nawa , oto landula ngoka waadha komeho goye .

Uuna aakwashigwana ya lya omikuli koombaanga ohaya pulwa opo ya shune ko iimaliwa yaantu shi ikwatelela koomwedhi ndhoka ya pewa, ano ngele owa pitilile oomwedhi ndhoka niihohela mbyoka ya li ya pulwa komukuli ngoka wa li wa kutha ohayi ende tayi londo pombanda.

Ombaanga ya Venduka otayi kumagidha mboka yahala okulya omukuli opo yakale ya kwashilipaleka oombapila dhawo adhihe niilongithomwa yawo ayihe ,ano yakale yeshi kutya oyahala okulya omukuli, oku gu longitha shike notaya vulu ngaa oku gufuta.

Iilongo oyindji sho ya longo noku etapo iimaliwa yawo nokukala tayi lundulula nokulundulula olundji ohayiitsakidhile nokuthaaneka kiimaliwa yawo aaleli yomiilongo yawo mboka yali taalele nale nenge yeli tayalele oshilongo opo yatseyikwe koyendji.

Iipilangi mboka hayilongithwa okueta po nokuhonga po iitaafula niipundi ohayi kuthwa momiti, ano uuna omiti dhatetwa po e tadhihongwa nawa ohadhi eta po nduno iipilangi.

Oshimaliwa ohashi longithwa uuna tokatalela po komahala gokokule, ano ohoshi longitha opo wufute oshihauto shoka toyi nasho ngoye wu ilandele wo iikulya yokulya mondjila moka.

Aantu oyendji oya talako iimaliwa yasimana oshoka iimaliwa ohayi landa iikulya. Omuntu owa pumbwa okukala wuna iikulya opo wukoke ngweye waase kondjala.

Nedbank okuli hagandja omayambidhidho kaanasikola mboka itaya vulu okufuta oosikola dhawo dhopombanda ano mboka yeli koosikola dhokiiputudhilo, ano oheyakwathele okuyafutila oshimaliwa shontumba nuuna yamana okwiilonga oheyape wo iilonga.

Oka kalata kabank windhoek koselect platinum okeli haka gamene ombanga yoye uuna nande oku landa sha shontumba komapandja nenge moositola iimaliwa yoye ihayi nanwa ko nana nuudhigu.

Uunona sho wuli kosikola yopevi ohawu longwa iimaliwa. Ano aalongi oha ulukile uunona omafano giimaliwa yayoloka moshilongo shawo nongushu yawo kutua ingapi.

Uuna wu li moondjo odhindji, nenge wuna oompumbwe odhindji, tadhi pula oshimaliwa shakola, owa pumbwa okutondokela mbala kombaanga yoye ndjoka holongitha, nenge wi ineekela, opo wukeya lilile omukuli.

Aalongi yiipilangi ohaya longitha oondunge dhayooloka nomalupe woo gayooloka opo ya ete po iilongithomwa yomomagumbo. Ohaya vulu okuninga uutafula mboka hawu kala watulwa omasipili kombanda , ngoka wuwete shoka shili kohi yokataafula hoka .

Ombaanga yoStandard Bank otayi kunyilile aakwashigwana opo yakale taya fala omatayiyela gawo gakatalike kaapangeli yoohauto. Shika ohashi kwathele opo yiikaleke kokule nomatiyiyela tagatopa olundji.

Omuhingi go shihauto kehe okwa pumbwa okukala heshi sile oshimpwiyu, naa shika ote shiningi takala tashendje omataiyela gohauto ye teke gatalitha atale ngaa ngele ogeli muukolele go kaa ge mutopele ombadhilila.

Ngele owuna okaana hakayi koskola okashona ndino ethimbo lyoye lyokwisindanena oshimaliwa shondola eyovi shoka tovulu okulongitha okwufutila okanona koye osikola oku zilila kombanga yo Bank Widheok.

Ngele owuna okanona hakayi kosikola owapumbwa oku patulula ombaanga yoye no bank widhoek ndjoka tayi ku pitikile wukale topungula iinima yokanona haka uuna taka ka shuna kosikola.

Moshakati shaNangombe ohamu adhikwa ehala lyomavululukilo ndjoka enene nawa lyamenekwa okangwena lyo ohalikala lyatalala nawa. Ehala ndika olina ano uupundi woku kuutumba opo aantu yavululukwe.

Ngele aakuluntu yoye otaya nyengwa okukufala koosikola dhikiiputudhilo pombanda omolwa iimaliwa, Ombaanga ya Nedbank otayi kwathele opo yi gandje oshimaliwa kaanasikola mboka yahala oku ki ilonga kiiputudhilo yopombanda

Omashofa gokukatumba omaluudhe ogo gamwe omawanawa oshoka ihaga kaka mbala, go ihaga kulupa mbala. Ano omashofa ngaka oho thetako owala nokalapi okaluudhe go ota ga monika nale omape, inaga fa ngoka gena omalwaala haga kwata oongaga mbala.

Uuna omuntu watokola wukatalele po koshilongo shoka kaashishi shoye ano kondje yoshilongo. Manga inooya ohoyi pehala ndjoka lili popepi nokapale koodhila, opo wuwape okulundululila iimaliwa yoye kwabywoka yoshilongo hoka wuuka, ano koshilongo hoka toyi oko tolundululile iimaliwa yoye.

Kayishi ashike moshilongo shaNamibia muna oondola omathele gaali geli molwala ndoka lwafa oluyoka hi ashike nokoshilongo shoko Congo okuna oshimaliwa angele shife shika shaNamibia.

Uulingilingi osho oshinima shakehesiku ano oshinima shoka hashi ende tashitsikile notashi ende tashilolodha oyendji omasiku nomasiku. Aantu oyeli taa ilongo omikalo omipe dhokukengelela aantu oyendji . Naantu otaakumagidhwa yakale taatakamitha nawa.

Namibia oshilingo shimwe shi na iimaliwa iiwanawa shili, ta yi ondodha omeho goye. MoNamibia omu na iimaliwa yomalwaala ga yooloka, nomalupe ga yooloka, yo oyi li pangushu ya yooloka. Ongaashi ne, oondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano , ethele nomathele gaali.

Uuna toka talelapo kondje yoshilongo, nenge toyi kondje yiilongo wuna shoka tokalongako sha simana owa pumbwa okwilonga nokutala omalulo goma pinganekitho ngiimaliwa, shika ota shi tukwathele opo wuvule oku keyilongitha koshilongo hoka wuka.

Epandja lyombaanga yo FNB ndyoka lyili lya totwa lyaantu oku gandja omawuyelele agehe ohali tulwa ano mongodhi opo wu wape okuli longitha. Oku tuma oshimaliwa nenge wu mone oshimaliwa shika ohashi pula owala wu kale wuna oodata kongodhi yoye.

Aalongi yiimaliwa shaa ya e ta po nenge shampa ya tameke okulonga iimaliwa ohaye yi longo opo yi kale yili momwaalu nomondondo dha yoolokathana, shika ohashi shi ningi oshipu opo iimaliwa yi kale tayi vulu oku himbatwa, yo yi vule oku longithwa ya halakana.

Omahooli moNamibia ohaga kala taga gwedhelwa oomvula noomvula. Omvula ndjika ogali ga gwedhelwa naasho ga gwedhelwa noshimaliwa shoka hashi futwa uuna tolondo mohauto yiku fale kehala lyontumba nasho oshali sha gwedhelwa.

FNB okweshi ku ningila oshipu methigathano ndika lyiliko lyongashingeyi muFebuluali, ano owuli to nongonona ashike ngoye wupopye ngoka to tala kutya oye omusindani gomaudhano ngoka goka tanga kopevi.

Kombaanga yoNedbank oku na ethigathano ndyoka tali ka hula momasiku ga Kotoba inaga tseyithwa. Ethigathano ndika oto yi mo uuna wa longitha okakalata koye okulanda mositola kehe.

Iimaliwa ya Namibia Iimaliwa yimwe iiwanawa moku tala momeho. Nomvula ya zileko opwali pwa totwa olupe lwiimaliwa ya Namibia yimwe, ashike inayi yooloka naana kwaa iikulu.

Ombaanga yoStandard Bank otayi kumagidha aakwashigwana opo yiikaleke kokule nokukuthwa iimaliwa yawo, ano okungelelwa. Ombaanga otayi ti kutya, oonomola ndhoka tadhi ku shangele tadhi ku limbililike, dhimbulukwa ongodhi yoye aluhe.

Muundjugo owundji mboka hawu adhika moondoolopa, moosikola, miilonga no momahala ogendji, ohawu kala wuna uupomba mboka hawuzi omeya goku iyoga koonyala. Omuntu ngele alongitha okandjugo, owa pumbwa oku iyoga koonyala.

Komahala gomaulikilo giipindi ohaku adhikwa ooshako dhapakelwa oombuto dhayooloka nodhayooloka. Oombuto ndhika ohadhi landithwa unene pethimbo ndyoka lyoondima, ano pethimbo ndyoka omvula yaloka aantu taya pulula.

Oositola dhimwe ohadhilanditha iilandithomwa nenge iinima yaanona yosikola. Ohadhilanditha ooholosa dhoka hadhidhungwa kaanona opo yawape yakanwe kosikola pethimbo lyokapawuse.

Bank Windhoek okuli akuta aaniilonga oyendji unene ngaa mboka yeli mo Namibia. Aaniilonga mbaka oyeli haa longele ombaanga ndjika omauwanawa ogendji, nombaanga ohayi ya pandula nokuyapa oshimaliwa shawo shokomwedhi, ano iiyemo.

Momahala ngoka goku iikwathela uuna eshito tali pula. Ohamu kala mwa tulwa uupomba woku iiyoga koonyala, oshoka aapangi otaya kumagidha aantu opo ya yoge oonyala dhawo aluhe uuna ya longitha uundjugo.

Aamati mboka haya dhana omaudhano ohaya kala yazala iikutu iiwanawa mbyoka haya kadhanitha mokapale, ano ohayi kaka nee uumbulukweya nuuhema uufupi wuyape ombepo yavdhane nawa.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili hayi gandja omayambidhidho uunene piiningwanima mbyoka yinasha nomawudhano. Oyali yagandja omayambidhidho gomayovi omathele gaali kuudhano wokatanga mboka waliko momwedhi omutitano wokatanga kokoompadhi.

Ehumokomeho otali tondoka apehe moshilongo. Oombaanga nadho otadhi longitha ehumokomeho oshoka odha tota po omapandja gopamalungula ngoka haya longitha oku kwatathana naalongithi yawo.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo ombaanga yimwe onene moombanga wo dhoka dhili moshilongo, ano ohayi adhikwa moondoolopa dhayooloka iitayi yadho omoyili yatungwa mo. Omoondoolopa ngaashi, Eenhana, Ondangwa, Oshikango, noondoolopa wo odhindji.

Iipilangi mbyoka hayi longithwa oku hongwa noku eta po iilongomwa ngaashi iipundi niitafula oha yi hongwa momiti. Omiti ndhoka hadhi hongwa iipilangi ongaashi nee omingaalipi.

Iipilangi ohayi kala yili momalwaala gayooloka, ano uuna yahongwa nawa, aahongi mbaka ohayeyi payinda ano oombamba dhoka yahala dhikale tadhimonikako kiipilangi mbyoka.

Iimeno nayo oyili pamaludhi gayooloka, opuna mbyoka yina omwenyo hayi tekelwa omeya opo yikale tayi koko, po opuna wo mbyoka yaningwa mooplasitika ano yoku opaleka nokunighitha omagumbo gamonile nawa. Inayi pumbwa omeya gasha.

Omuntu owu na okukala wu na oshiikililenima shoka ho longo olundji hashi ku kwathele opo wu pungele iimaliwa. Ano oshinima shono ho ningi olundji ohashi ku etele iimaliwa ngoye wukale kuuli moluhepo omasiku agehe.

Omuntu ngele oho longo mombaanga owuna okukala wa kotoka lela. Nowuna okukala omunambili opo wu yakule mboka ta yeya mombaanga ya pumbwa ekwathelo lyoye. Wuna okukala to gandja omauyelele agehe ngoka taga pulwa.

Aanasikola mboka yi ilongela koosikola ndhoka dhungomba hadhi adhika moNamibia ooVTC oyeli ya psokoka noyena uunongo owundji ngele tashiya poku honga iipilangi ano ohaya hongo iinima oyindji.

Ombaanga ya Bank Windhoek oya hala aakwashigwana ayehe moshilongo yeyi tseya noya tseya uuyelele awuhe kombinga yawo. Ano olundji ohayi kala ya dhika uutala wayo pomahala gomalandithilo nopo mahala goma wulikilo giipindi.

Uuna omuntu ena iimaliwa yoye weyilongela nenge kwali weyimukwathela ndele inahala okuyi eta nenge iteyi eta mbala ohashiku uvitha nayi na ohashikutha omwenyo goye pehala.

Ehangano lyoNictus itali gandja oondando dhili pevi nodhili nawa kwaamboka taya ka longitha okakalata kawo kombaanga yaFnb opo yalandemo sha mositola yawo.

Aantu oyendji methimbo lyo ngaashingeyi sho iinima ya ninga oondilo nayi, ohaya longitha omukalo ngoka goku landa koondjo, ano to landa ombete yoye koondjo toyi pewa, ngoye to kala to nanwa kehe komwedhi iimaliwa yaantu.

Ombanga yaVenduka otayi tyapulile pamwe naakwashigwa esiku lyoomeme ano shoka iteshiningi nokugandja uukalata woku landa koshali wuli utatu wuli koshi yoshimaliwa sheyovi kaasindani aanelago.

Ombaanga yaBank Windhoek oyina oshilongadhalwa shoka hayi ningi kehe omvula. Oshilongadhalwa shoka oshili kombinga yokukwathela mboka yeli taya mono iihuna notaya lumbu nomukithi ngoka hagu ithanwa okaankela.

Oku longitha iimaliwa nawa osha simana oshoka otashi ku kwathele wu kale wi ikutha moondjo, ngoye wu kale wa futa oompumbwe dhoye adhihe, wa landa iinima mbyoka yi na oshilonga naambyoka wa pumbwa monkalamwenyo.

AaNamibia oya simaneka okutyapula esiku lyemanguluko . Esiku ndika ohali tyapulwa momasiku omilongombali nalimwe ga maalitsa omvula kehe. shika oha yeshi ningi noku simaneka emanguluko lyawo ndoka.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na ethigathano lyokusindana uukalata woGondwana ano mboka wuli kohi yoshimaliwa shi thike poondola omayovi gaheyali nomathele gatano, shoka tashi ka sindanwa kaanelago aasindani.

Ombaanga yotango yoshigwana otayi kunkilile aalongithi yawo opo yakale yakotoka yakale yeshi eyooloko pokati ko OTP no Pina ndjoka hayi kala mongodhi yoye uuna watuminwa oshimaliwa ho.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi hole okukala ya tseyika koyendji. Ano ohayi kala unene tayi ningi omatseyitho gayo komahala ga yooloka, yaninga uutala wawo pondje yoositola noosikola, nayilwe wo.

Uuna to longitha ongodhi yoye oku tuma iimaliwa, olundji nenge iikando oyindji, ota shi ku ningitha wu ninge omusindani omunelago goku sindana iimaliwa mbyoka tayi sindanwa, yo kutameka poondola eyovi limwe.

Aakwanezimo pethimbo ndyoka lyoKrismesa ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo, oshoka olyo ethimbo lyokutyapula evalo lyomukulili. Ohaya paathana iinima iiwanawa mbyoka ya longekidhilathana.

Ombaanga yoStandard Bank otayi kwashilipaleke aakwashigwana naayehe mboka haye yi longitha kutya oye na eitaalo kutya otaya tsikile aluhe nokukala taya kwathele aakwashigwana, noku yapa oshimaliwa.

Ombaanga yoFNB otayi kunkilile aakwashigwana mboka hayeyi longitha, opo yakwashilipaleke omauyelele gawo, koongodhi dhawo ndhoka haya longitha dhoepeke, yo yakele yena einekelo.

Ombaanga yo Nedbank otayi ku lombwele kutya oyena mo omuniilonga gwawo gwedhina Martha Negonga ngoka ta vulu oku oku kwathela uuna wa pumbwa omawuyelele geendelela genasha nombaanga okuli ategelela okumu yakula amuhe.

Aantu yongaashingeyi, omolwa methimbo ndyoka tu li lyongashingeyi, olyanika iikengelela oyindji. Ano uuna to gandja oshimaliwa komulandi nenge kwaangoka tope oshimaliwa, owuna okushi yalula nawa, opo waa iikengelele, ngweye waanyokome.

Aantu otaya kunkililwa kepangelo nenge kaalongi yiimaliwa opo ya kale taya kwata iimaliwa nawa. Ino pumbwa oku shanga oshimaliwa nenge wushi tuule, oshoka shino otashi ningi iimaliwa yi shonopale moshilongo, naalongi woo yiimaliwa, yaka longe iimaliwa yilwe.

Ngele owuli wuudhitha opo wuninge okakalata koye hono haka ithanwa okakalata koVisa kombaanga yoFNB ano ohaye kutumine ombapila yoye yetaambo kepandja lyawo ndoka wuna okutula mongodhi yoye.

Ngele owuli wuna ongeshefa ya talelepo, ano ongeshefa ndjoka yinasha natalelipo mboka hayeya meni lyoshilongo , ombanga yo Nedbank otayi gandja oma yambidhidho opo yiyambulepo noku humitha komeho ongeshefa yoye ndjoka.

Uupomba mboka hawu adhika muundjugo ohawukala watungwa nawa, watungwa mekuma nenge miipilangi na ohawukala wuna uumbogo wokukwatela iilongithomwa yomokandjugo.

Aanangeshefa oyendji kehulilo lyomwedhi ohaya longo iimaliwa oyindji. Iimaliwa mbika haya longo ohayi kala yili muupandi owundji koowuyali nenge koowutano , oshoka oya longa iimaliwa oyindji.

Kehe oshilongo noohedhi dhasho Ano kehe oshilongo ngele tashi ya pokulonga nokunduluka po iimaliwa ohashi longitha omukalo gwa yooloka, omalwaala nomalupe ga yooloka.

Oofambulika dhoka hadhi longo omamate gokutula momagumbo opo mukale moopala ohadhi longo omamate gayooloka omamate ngoka omapu nomakukutu omafupi nosho woo omale.

Ombaanga yoNedbank otayi holola omukalo ngoka goNedplan, ano kuna Martha Negonga, ngoka eli ta adhika moVenduka mendiki lyoositola lyoGrove mall, oye ano tekupe omauyelela agehe genasha niimaliwa yoye.

Ehangano lyo Mtc olyali lya etapo omulanda opo omukwashigwana kehe ena okakalata kawo akale ekatula kohi yedhina lye, opo oshigwana shitule pevi iilonga iiwinayi moshilongo ano uukengeleli.

Okashina ko kuyalula iimaliwa, okashina hono kalongwa nawa, ano haka ningi eweelelelo eshuushuka. Okashina hano okeli haka yalula iimaliwa, notake kupe omwaalu gwa igwana po, gwiimaliwa ayihe mbyoka.

Uuyuni shi tawu humu komeho, niinima oyindji otayi ende tayi lunduluka. Aantu yonale oyali yehole okulanda iilongithomwa yomomagumbo ngaashi oosikopa. Ashike mongaashingeyi ohaya longitha oosikopa ndhono dha tungilwa mekuma.

Monamibia ohamu adhika uusitola mboka uushona hawu landitha iinima mbyoka yinasha nuungomba ngaashi oongodhi dhopeke, ookompiyuta nayilwe woo mbyoka hayi longo kolusheno.

Omuntu ngele wayi mombaanga wukambaange iimaliwa yoye, manga inooyigandja komuyakuli owuhole ngaa hoyimo mbalambala ngweye wuyalule kutya oyili ingapi. Opo waakalundile omuyakuli nenge waakagandje omwaalu gwapuka.

Pethimbo ndika lyadecemba Bank Windhoek ota gandja oshimaliwa shithike poondola omayovi omilongo mbali shoka tashikasindanwa komusindani omunelago ngoka takalongitha okakalata ke okulanda mositola.

Aadhani yoma shina mboka haya dhana omashina ohaye ga dhana, omolwaashoka ohaya vulu oku venamo iimaliwa oyindji uuna taya dhana omashina ngaka, niimaliwa mbika ohayi kala yina ongushu oyindji lela yo ohayi kala oyindji lela yili muupandi.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi pitike mboka yena omahangano omanene uuna taya futu aaniilonga yawo ya longithe epandja ndyoka hali ithanwa o Business wallet opo ya vule oku tu mina aanilonga yawo oofuto dhawo kapena omangambeko gasha.

Tondoka mbala mbala wiisindanene ondando yoye yoshimaliwa shomayovi omilongo mbali ngoka toga sindana uuna walongitha okakalata koye ko VISA to SHI ningile mokupitila mombanga yaVenduka.

Methimbo lyongashingeyi aagundjuka naanyasha naakuluntu endji otaya longitha oongodhi ndhoka oonene, ano oongodhi ndhoka hadhi vulu okuya komalungula. Oongohika ongaashi nduno ooIphone, ooSamsung, ooHisense nadhilwe odhindji.

Oositola dhoka hadhi landitha iilongithomwa yomomagumba ngaashi iipundi, omatyofa ,nuutafula woku pungula ohadhi mono iiyemo oyindji shili oshoka kehe omwedhi opena omuntu alanda egumbo ye okwapumbwa iinima mbika.

Oombaanga yotango moNamibia ndjoka yedhina FNB otayi kwashilipaleke aakwashigwana ayehe kutya ngele otaya longo nuudhiginini ombaanga ndjika otayi yape omakwatho ogendji

Ombaanga yaBank Windhoek oye shiningila oshipu kwaamboka haye yilongitha opo yakale itaayazimo momagumbo yaye kombaanga yakatume oshimaliwa, ano ngaashingeyi oto kutha owala ongodhi yoye to tulamo oonomola dhoka opo wutume oshimaliwa.

MoNamibia ohamu ningwa omathigathano ogendji gomaudhano, ngaashi omathigathano goku hinga okathanguthangu. Omathigathano ngaka ohaga kala omawanawa, oshoka ohapu winwa iimaliwa kaantu yeli yatatu mboka yeya tango.

Oositola dhongaashingeyi ohadhi landitha iinima ya yoolokathana, iinima yokulongithwa momagumbo, moosikola nomoombelewa. Iinima mbika ohayi kala yi na oondando dha yooloka, na opo wuwape okuzamo nayo mositola, owuna okugandja oshimaliwa.

Aalongi mombaanga ihaya longowe nuudhigu oku yalula omandumba ogendji giimaliwa, ashike ngashingeyi ohaya longitha okashina hoka haka yalula iimaliwa ta keendelele no ihaka pukitha nande nande omwaalu.

Ombaanga yotango yopashigwana oya tota po okakalata hoka okashunga ano koshingoli. Oka kalata haka ohaka adhika unene kwaamboka haya longo mo mapangelo, nenge haya longo iilonga yawo moongeshefa dha yooloka.

Oomvula mbali komeho moNamibia omwali mwatotwa nomwalongwa oshimaliwa shoka oshipe sha thanekwa aaleli yoshilongo, oku tameka sho oshilongo sha manguluka. Oshimaliwa shika oshina oongushu yoondola omilongo ndatu.

Ombaanga YoBank Windhoek oyina ethigathano ndyoka to sindana oondola eyovi, lyokukwathela okanona koye kafute oofuto dhosikola. Ano ngele owuna okanona haka yi kosikola, matuka mbalambala wukuthe ombinga methigathano ndika

Omuntu owa pumbwa oku simaneka oma pungulilo, ano wuna oku tameka ombaanga yoye yoku pungula iimaliwa yoye, uuna wa pungula iimaliwa ohashi ku kwathele, nande owu ka adhike kuudhigu washa komeho, oto ka tala ashike oshimaliwa shoye ko mapungulilo, wu ikuthe muudhigu mboka.

FNB ota longo aakwashigwana mboka haya longitha ombaanga yo FNB ya kale yeshi eyooloko pokati lo PINA no OTP yo kaayeyi gandje kushaangoka. Opo iimaliwa yawo ya yakweko kongodhi.

Aantu mongaashingeyi oya simaneka oku landa iilongithomwa yawo, niizalomwa woo yo komalutu. Ano uuna ya toola oshimaliwa ohaya tondokele mbalambala pomandiki goositola, opo ya wape yaka ilandele oompumbwe dhawo adhihe.

Namibia oku li ha tyapula nokudhimbulukwa esiku lyemanguluko , ano ombaanga yaBank Windhoek nayo oyili hayi dhanene pamwe nokutyapula pamwe naakwashigana yomoNamibia esiku ndika lyasimana

Uuna watokola okulatalelapo kondje yiilongo owapubwa oku kala wiitumba lela ano wapungula oshimaliwa shina ongushu lela sho oshindji lela oshoka owuna okufuta okambaambila hoka takekupitike wuye modhila ngoye wuye koshilongo shayooloka naayihe wo mbi tokalongitha koshilongo hoka.

Mendiki lyoositola ohamu adhikwa aantu ya yooloka, ano yoomvula dha yooloka, nomaukwatya ga yooloka, oomeme nootate. Ohamu adhikwa wo uunona mboka weya oku ilandela iinima uunene ngaa mbyoka yosikola.

Omusamane nomukulukadhi uuna ya hokana e taya landa egumbo lyawo ohaya yi moositola opo ya ka konge mo iilongithomwa niipumbiwa yawo mbyoka taya landele megumbo lyawo epe opo ya ka kale taye yi longitha.

Mokombitha yokulila yomegumbo kehe ohamukala muna oshitaafula shapakelwa iipundi yili melandulathano yayalula omwaalu gwaanegumbo mboka yeli megumbo moka, opo kehe gumwe akale ena oshipundi she mpoka talile iikulya ye.

Moshilongo shetu omuli muudha iikengelela oyindji nookalyamupombo oyendji mboka taya longitha omikalo dhayooloka opo yakengelele aakwashigwana. Ano Nedbank otakunkilile mboka haya longitha oombaanga dhawo opo yaagandje omawuyelele gokakalata kawo.

Aalongi yomostola oyendji oya kumagidhwa opo yakale taya kwathele aakwashigwana mboka tayeya moostola yapumbwa okulanda mo sha . Aalongi mbaka yomoostola oyena okugandja omauyelele mpoka nenge kutya iilongithomwa yawo oyina ingapi.

Momandiki goositola ohamu adhikwa oositola dhoka hadhilanditha oongala, dhoka dhina omwenyo naadhoka dhoopulasitika. Oongala dhika ohadhikala dhina ondando yayooloka oshokaa odhina ongushu yayooloka.

Methimbo lyongaashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe neitulemo moku opaleka omagumbo gawo po ga kale taga monika nawa go notaga fuula aayenda mboka taye ya mo. Shika ohaye shi ningi mokutula mo uutaafula mboka wa hongwa nawa etaye wu tula uumeno mboka tawu monika nawa.

Ombaanga yavenduka ohayi kala yina omathigathano ogendji, ngono geli ge egulukila kwaayehe mboka yatota, noyena ombaanga ndjika. Ano omathigathano ngaka ohaga sindanwa iinima oyindji iiwananawa.

Aantu oyendji oyiitayela utya iimaliwa ihayi landa enyanyu ashike nee iimaliwa ohayi futu oopumbwe dhetu odhindji dhoka hatukala tuna nenge tuli mudho.

Moositola ohamu landithwa oondjato dha yooloka dhoku humbata peke, no dho kuhumbatela iikutu. Oondjato dhika ohadhi kala dha kola lela oshoka ohadhi vulu ku humbata kehe shimwe meni lyadho.

Moku dhana omashina oha mu venwa iimaliwa mo ohamu kanithilwa iimaliwa. Ano ngoye ngele owuli wu hole oku dhana omashina owa pumbwa oku takamitha lela oshoka oha ga igilile aantu, go oga nika oshiponga ethimbo limwe.

Ngele oto gandja oshimaliwa komuntu, mositola nenge mehala lyontumba, manga inooshi gandja owa pumbwa okuyamo wushi yalule, wu wape okumona kutya owa gandja nga omwaalu gwomondjila, waa inyokome.

Ombaanga yo Standard Bank ohayi kwathele oongeshefa dha yooloka opo dhi hume komeho dho dhi mone iiyemo oyindji. Shino ohayi shi ningi okugandja ondando yiimaliwa yasha kongeshefa yasha opo yi wape oku ikwatha.

Uuna wa pumbwa uuyelele wuuka kombinga yombaanga yotango ano FNB . Owapumbwa ashike okuya dhengela oka kongodhi nenge wutondokele po mbaanga yawo ndjoka yi kuli popepi opo wuka pule uuyelele awuhe.

Ombanga yaBank Windhoek oyina okakalata hoka, hokalongithwa kehe mpa wuli moshilongo ano uuna totumu oshimaliwa nenge tolanda oshilandomwa shontumba ano uuna shika toshiningi ihaku nanwa nande iifendela yasha kokalata koye .

Omukulu gonale okwa tile oshimaliwa osatana. Oshimaliwa osatana oshoka ohashi vulu okuninga aamtu ya longe iinima mbyoka iiwinayi noku ehameka oyendji.

Ethimbo lyaNdesemba ethimbo ndjoka ha li kala li na omaipyakidhilo ogendji, miinima oyindji iiwanawa niiwinayi . Ano uuna wa tuminwa oshimaliwa kongodhi nenge to longo noshimaliwa, owa pumbwa oku shi takamitha, opo waa shi kengelelwe.

Aantu ohaya ilandele omambamba gokupungula iikutu. Omambamba ngaka ohaye ga tula iikutu shi ikwa telela konkalo yawo. Ohaya kala yena embamba lyokutula iikutu mbyoka ya yela nembba ndyoka lyokutula iikutu mbyoka ya luudha.

NedBank okuna ethigathano lyokusindana oshimaliwa shithike pondando N$5000. Oshimaliwa shika otashi kasindanwa owala kwaangoka takalongitha okakalata ke , teka Swipe opo alande sha mositola, ye tamonoko oshimaliwa.

Oositola oonene ohadhiyi koombaanga dhikalundulule iimaliwa yawo yomafo yiye molupe lwiikukutu opo yawape noyavule okukala taya shendje nawa aalandi yawo.

Omambakumbaku go ngaashingeyi oga ningamo ogendji moshilongo oshoka mboka haya longo nomaungomba oyeli taya longo noku etapo omambakumbaku ogendji omvula kehe.

Iimaliwa oyi li pomaludhi gayooloka, yimwe oyomafo, nayimwe iikukutu. Iimaliwa yomafo iipu oku humbata nenge owu yina oyindji, ashike mbyoka iikukutu ngele owu yina oyindji ota yi kuningile iidhigu oku humbata.

Aasamane aantu mboka yehole omawudhano unene ngaa omawudhano ngoka gokatanga kokoompadhi. Oyegahole unene oshoka kehe ethimbo kuna omawudhano, oto adha taapatana yo taatala yiitulamo.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi longele pamwe naakwashigwana ayehe moshilongo okutya okupungula iimaliwa, okugandja iimaliwa nokugandja wo oompito dhiilonga. Otayi gandja wo omayambidhidho mpaka naampeyaka moshilongo.

Iimaliwa mbyoka iikukutu ohayi kala yapumbiwa unene moongeshefa ndhoka oonene moositola nomoosikolabopo yiwape okugandja oshendja kwaamboka taya landa. Unene ngaa moositola ohayi pumbiwa lela lela.

Ombaanga yaStandard Bank oya kwathela aakwashigwana oyendji moNamibia oshoka oyali yape aakwashigwana oyendji iilonga ya kalonge mombaanga yawo nokukala taye ya futu oshimaliwa sho komwedhi.

Iipundi niitaafula mbyoka yalongwa miipilangi oyo yimwe yina ombiliha lela oshoka oyalongwa meni lyoshilongo. Oyili yalongwa kaantu mboka yena uunongo na oyiilongela okuhonga iipilangi.

Aahongi yiipilangi uuna ta ya hongo iipundi, oha ye yi hongo yili pomaludhi ga yooloka, pomalwaalwa no po malupe, oshoka kehe omuntu okuna ohokwe ya yooloka

Manga ehumokomeho inaali yamo moNamibia, aantu okwali haya longitha owala omililo, opo yamoneko nenge yaminikile uusiku. Ashike mongaashingeyi sho omalusheno geya, aantu ohaya longitha oolamba, opo ya minikile uusiku.

Ombaanga ya Windhoek oyina ethigathano lyoku sindana osheendo shokuya ko Paris, ko London, nenge ko Dubai uuna wa longitha okakalata koye okulanda moositola kehe ano ngele wa landa shaashoka.

Oositola odhindji naanangeshefa mboka haya ende taya landitha momapandaanda ohaya kala taya landitha uundjato mboka woku humbatela iimaliwa yoye , ano uundjato mbuka uuwanawa oshoka ohawu humbata iimaliwa nawa opo yaakane mo, wo ohawu gwanamo mondjato, uushona nawa.

Standard bank okwa totapo ombanga ndjoka yili yapatiwa ano ombanga ndjoka hotulako ashike iimaliwa ndele itovulu oku kuthako iimaliwa, ombanga ndjika otayi kukwathele opo wupungule iimaliwa yakola nawa tayi vulu okulanda oshinima shongushu lela.

Iipilangi ohayi hongwa tayi mboolwa woo nomboola opo yi wape yi ningwe oombululu, yitulwe oomboha nenge yi ningwe omalupe ngoka omawanawa taga fuula aalandi yo yakwatwe kohokwe yo kwiilanda.

Oositola dhongashingeyi hadhi landitha iikutu, oongaku niizalomwa yayooloka ohadhi longitha owala uupakete mboka waningwa moombapila wandulukwapo nawa woku umbatela ano ihaya longitha oopulasitika.

FNB ota kunkilile aakwashigwana ya kale ye na eyitulomo nohokwe mokupungula iimaliwa oshoka kushiwo kutya oompumbwe otadhi keya dha fa ngiini komeho, ano ngele owuna ombaamga yinasha owiitula kombinga ombwanawa.

Aahongi yiipilangi ohaya monomo iimaliwa oyindji okuhonga iipilangi yawo, oshoka uuna yahonga iipilangi, ohaya hongomo iilongitho yomomagumbo ngaashi iipundi niitaafula mbyoka haya longitha kondando yili nawa tayi yetele iiyemo.

Oondoolola odhindji mo Namibia, odha tunga otungo omanene ngoka gena oositola odhindji konyala. Naakwashigwana oyendji omo haya yi yakalande iilandithomwa yawo.

Aanilonga yomoBank Windhoek oyena elongelokumwe, oshoka uuna puna uupyakadhi wontumba, nenge puna shoka sha pumbwa okulongwa mbala, ohaya kuuntumba mbala piitaafula yawo, yo ya kundathane shoka shina okuningwa po.

Uuna aanona taya shuna koosikola aavali oha yeyape iimaliwa. Iimaliwa mbika aanona ohaye keyilongitha opo yakalande omambo gawo nomizalo dhawo, ano iikutu yawo yo kosikola.

Ombaanga yo FNB oyo yimwe yili konasha Oshoka oyina eyooloko pokati kaanasikola naaniilonga ano oye etapo omukalo ngoka gwaanasikola ya pitikilwa opo ya patulule ombaanga yawo nombaanga ndjoka ohayi kala yina iishoshela yili nawa.

Kokalaba nokoCasino movenduka otaku kakala endiki lyaatalelipo, nombaanga yaFNB otayi kakala ya holoka, opo yigandje omauyelele kaakwashigwana ayehe.

Ombaanga yoStandard Bank oya inekelwa kaantu oyendji oshoka ohayi pungula iimaliwa yawo yo ohayi gamene iimaliwa yawo kaayi kengelelwe nokaayi yakwepo kookalyamupombo.

Ombaanga yoBank Windhoek oye shiningila oshipu kwaamboka yahala okupatulula oombaanga dhawo, nokakalata koSelect Gold, ano ito pumbwa okuya kombaanga wukakale momukweyo, ashike oto kutha owala ongodhi yoye, ngoye totopo ombaanga yoye.

Aahongi yiitafula nenge aaningi yiitafula mbyoka hayi kala momagumbo nenge moombelewa ohayeyi hongo nawa noku yitula momalupe ngoka nokonima ohayeyi mbambeke momalwaala ngoka gapulwa kaalandi yawo.

Aalongi yomashina, oya etapo wo omashina ngoka goku longa iilonga yomokombitha, ano eshina lyoku yoga uuyaha, ewanawa oku longithwa ngaashi moorestauranda moka hamu kala muna iiyaha oyindji ya kaka.

Ombaanga yotango moshilongo ndjoka yedhina FNB oya etapo omukalo omupe, ngoka kehe omulongithi gwayo a hala okukala ta nanwa oondola 35 komwedhi, opo uuna a adhikwa kuudhigu womukwanezimo gwe a hulithako, nena nombaanga otayi mu pe iimaliwa ye mbyoka a kala ta pungula.

Kehe oshilongo oshina iimliwa yasho ano niimaliwa mbika ohayi kala momalupe gayooloka, ashike shimwe inashi yooloka miimaliwa mbika yiilongo ayihe oshika kutya, ayihe oahyi longithwa owala oshilonga shimwe.

Omatyofa ogena omalwaala ga yooloka niiyata woo ya yooloka, ano omulandi oho hogolola olwaala lwetyofa ndoka wahala okulanda, nolupe moko lili, noshiyata woo shoka wahala okulanda.

Ombaanga yaVenduka okwali yagandje omayambidhidho goshimaliwa shithike poondola omayovi omathele gane ,shoka yali yeahi yambidhidha kuudhano wumwe mboka hawu ningwa moNamibia .

Ngele owatota ombaanga yoye yomapungulilo ano owuna okukala tofalako oshimaliwa kehe omwedhi nenge uuna weshimona opo omapungulilo goye ge edne tagahumu komeho go otaganingi ogendji.

Iilonga yongashingeyi ohayi lolodha nayi omuntu ohoyi kiilonga pohetatu nenge poheyali ndele noka zeko opo ntano nenge po heyali yo komatango. Shi tozi hono owa loloka, owa pumbwa ashike wuka lalepo ngweye wu thuwe po.

Uuna aantu taya tungu omagumbo ohaya hogolola kutya otaya longitha iilongithomwa yini yamwe ohaya hogolola iipilangi nenge iiti oshoka oyo yehole ano ohayi ya gamene kiinima oyindji.

Kehe moshilongo ohamu adhika oombelewa hoka hakuyiwa uuna wahala okulundulula iimaliwa yoye yoshilongo hoka tozi nomwaashoka wuuka opo wu wape okuyilongitha moshilongo moka wuli oshoka kehe oshilongo ohashi longitha owala iimaliwa yomoshilongo shasho.

Ngame ohandi longitha omukalo ngoka goku ka tala oshendja mombaanga ndjoka yi li popepi nangame, uuna ndi na iimaliwa inayi shendjuka. Shika ohashi endelele lela, oshoka ohandi yi mo ashike mbalambala nokupewa oshendja yandje.

Ombaanga yo Standard bank ohayi gandja iishoshela iiwanawa kaalongothi yawo. Ano ohayi kuthileko aalongithi yawo ko kunanwa uuna ya longitha okakalata nenge ya longitha ombaanga ohayi gandja omawuwanawa ogendji.

Uuna waya kehala lyomalandithilo nenge koositola dhontumba owa pumbwa okulanda iinima mbyoka wa pumbwa naambyoka wo yina oshilonga. Oto vulu okulandela iiyimati yoye oshoka iiyimati ohayi koleke uundjolowele molutu lwoye.

Aamati oyendji sho ya mana oosikola dhawo oya totopo uupana wawo opo yakale taya imonene iiyemo yoku ikwathela uuna yeli koosikola noshowo oku kwathela aakwanezimo yawo mboka ya thiga komagumbo.

Aanangeshefa yamwe ohaya landitha iilandithomwa mbyoka yoku opaleka noku ninga egumbo li monike nawa. Opo li vule okufuula aayenda naanegumbo ya kale yu uvite ombili sho yeli mo.

Ngele owatuminwa oshimaliwa kongodhi yoye ndele tapupiti omasiku ogendji ko okanonomola komeholamo hoka wuna hokalongitha po pokashina kopondje owekadhimbwa oshipu nayi oshoka otaka ningulula ashike kongodhi yoye yo ombaanga tayi keku tumine mbalambala.

Ombanga ya Bank Windhoek okwali ya etapo ethigathano lyoku tota oka ngalo dhingi, ndyoka talika venwa kaahiki ngalo mboka taya keka hika nawa, ano methigathano ndika ngoka ali avene tango oPDK, taku landula Ms Gideon naangoka ali ponomola ya hugunina o Cazzy.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka oku kwatathana naaholike yawo mboka yeli komahala goko kule. Ano ohaya longitha oongodhi, oongodhi ndhika ongaashi okatoshe nenge ongodhi ndhika hadhi thindwa kombanda dhopa shinanena.

FNB oku na po omukalo ngoka gokutumina kombaanga yoye oshimaliwa uuna wa yi mositola ngoye to tumu ko oshimaliwa shoye shoka wa longa mesiku shi tulwe kombaanga yoye.

Ombaanga yoFNB otayi gandja oshimaliwa shoodola eyovi kongodhi ndjoka tayi kasindanwa uuna wa landitha okakalata koye mositola ya sha.

Aalongi yiipilangi oyeli aanongo shili naafuli, oshoka uuna taya eta po iitaafula yawo ohaye yi eta po yili momalwaala nomalupe ga yooloka. Ano ohaya kambadhala okukala aanongo lela moku eta po iitaafula mbika.

Pehulilo lyomwedhi oyendji ohaya yi moositola opo yekiikongele oompumbwe dhawo dhiizalomwa, ngaashi iikutu, oongaku, nayilwe wo.

Moositola ohamukala mwakombwa nawa etamu mopwa opo positupa pukale pwayela po otapu monika nawa oshoka ohapu endiwa kaantu oyendji esiku nesiku nokehulilo lyesiku ohamu opalekwa.

Iimaliwa yomiilongo yayooloka noyayooloka oyindji ohayi kala yatulwa omathano gaantu mboka yeli moshilongo shika. Omathano ngoka ohaga tulwako opo ga ulike esimano , oshoka aantu mboka ohaya kala yasimana moshilongo moka.

Aalongi yongaku ano mboka haningi oongaku , ohaningi oongaku milongithomwa oyayoloka ngashi mopulasitika, miipa, momalapi nayilwe wo yilwe, oongaku dhika adhihe odhili dhiholike koyendji.

Oositola ohadhi landitha oondjato dhomaludhi ga yooloka. Ongaashi nee oondjato dhokuhumbata peke, dhoku hambata iipumbiwa yetu mbyoka twa pumbwa okuya nayo, noondjato ndhoka hadhi humbata iizalomwa yetu uuna tatu ka talela po.

Ombaanga yotango moshilongo oFNB ohayi adhika moondolopa odhindji moshilongo, ano moNamibia konyala kehe ondolopa oyina ombaanga ndjika yoFNB, ano oyina oshitayi nuushina wopondje wokulongithwa kaakwashigwana.

Ombaanga yoNedbank inayi ipyakidhila ashike nokupungula nokugandja iimaliwa kaakwashigwana, ashike ohayi kwathele wo aakwashigwana ngele tashi ya puundjolowele wawo puupangelo ano puunamiti mboka haya longitha.

MoNamibia ohamu adhikwa iihauto mbyoka yayooloka iihauto mbika ongaashi, mbyoka yoombaki niihauto mbyoka iishona, ano iihauto mbika oyomadhina ngaashi, ootoyota, ooizuzu noolandcruize nayilwe wo.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi hogolola limwe lyomomasiku ndoka yiwete kutya ondoolopa otayi kakala yuudha lela opo yi yale uutala wayo pondje yomandiki goositola, shika ohayeshiningi opo yagandje uuyelele owundji kaakwashigwana noyamone wo aalongithi aape.

Aanangeshefa kehulilo lyomwedhi uuna ya longa oshimaliwa shawo, ashihe ohaye shi tula poshitaafula opo ya wape yeshi yalule, yo ya mone kutya oya mono mo ingapi, yo oya kanitha ingapi.

Aantu oya yambekwa noyashitwa yena uunogo owundji. Ano haya vulu oku honga iinima yomalupe nomawu kwatya gayoloka. Mbyoka tayi fuula omeho gomuntu una weyi tala nohayi vulu longithwa.

Bank Windhoek ota tyapula pamwe esiku lyohole naakwashigwana nonaamboka haya longitha ombaanga ye. Shika otashi ningi taka gandja omagano kwaamboka aasindani aanelago ye li yatano mboka taya ka tyapula esiku lyohole naaholike yawo.

Ngele owuli megumbo muna oohendambungile aashona owa pumbwa okulanda omatyofa omaludhe ngoka goonayilona opo kaga kulupe mbala nokaga kake mbala ,oshoka uunona ohawu dhanene iinima mbala.

Pethimbo lyuutalala aanangeshefa oyendji ohaya kateka iikutu mbyoka tayi gamene aakwashigwana kuutalala, ano iikutu mbino ongaashi ne, oombindja, oombulukweya, nomakumbatha, nayihe mbyoka hayi gamene aantu pethimbo lyuutalala.

Moombaanga odhindji ohamu adhika iimaliwa tayi monika nawa noyi li monkalo ombwaanawa. Iimaliwa mbika ohayi kala monkalo ombwaanawa, oshoka ohayi kala ya pakelwa nawa nokusilwa oshimpwiyu, ano ohayi kala tayi monika aluhe iipe.

Omuntu ngele owu na oshihauto shoye owa pumbwa oku kala toshi tala nawa notoshi talitha wo komahangano ngoka haga pangele oohauto opo shi ka talike ngele oshina uupyakadhi washa. Shika ohashi ku kwathele opo wu ikaleke kokule niiponga yomoondjila.

Oombanga odhindji moshilongo ohadhi gandja omalongo kaakwashigwana mboka yena ohokwe noku ninga oongeshefa noku pungula woo iimaliwa yawo. Ano ohaya longo esimano nankene iimaliwa yina oku kwatiwa nawa.

Kiilongo ya yooloka oku na aalongi yiimaliwa. Naalongi mbaka yiimaliwa ohaya longo oshimaliwa shi ikwatelela koompango nenge kwaashoka oshilongo sha hala. Ano kiilongo yimwe oku na iimaliwa mbyoka yi li mumwe yomathele gatano.

MoNamibia ohamu kala esiku ndyoka hali ithanwa etitano eluudhe. Mesiku ndika oositola odhindji nenge oositola adhihe moshilongo ohadhi kala dha kulula oondando dhadho , dha tula iinima kombiliha. Iinima oyindji ohayi adhika ketata lyoshimaliwa shoka ya li tayi landithwa.

Aalongi yiipundi oha ye yi longo momaludhi ga yoolokathana , ano opu na mbyoka hayi kala inaa yi zalekwa sha, naambyoka ha yi kala ya zalekwa omalapi, ano oha yi zalekwa omalapi ngoka ga fa omapuupuuka, uuna to ga gumu oma pu nayi.

Oongaku odha simana oshoka ohadhi gamene oompadhi dhetu opo dhaamonithwe iiponga unene ngele tweende pehala puna omamanya nomakwega. Ngele owuli moongaku ito mono oshiponga shasha.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi gandja omayakulo kaanasikola mboka yahala okukiigwedhelako Kiiputudhilo yopombanda nenge mboka yali yazala omaguwo opo yekiilonge miinima ngaashi mbyoka yinasha nomahooli nomagadhi.

Moshilongo shokoCongo ohamu adhika oshimaliwa shili mumwe ano sha longwa shiilile shondando yomayovi gatano ashike moNamibia inashi longwa mo natango ngiika opo ngaa tashi ka longwa mo.

Ombanga yaFNB oyihole iinima yili melandulathano nawa opo yi uvuweko nawa kaakwashigwana nokalongithi yawo. Oyili yina oonomola dha yooloka ndhoka dhina kutya odhili kombinga yashike uuna wahala omauyelele okoho dhengele.

Ombanga yoStandard Bank inayi itula ashike miimaliwa ashike ohayi kwathele wo aakwashigwana oku kale kapo omaukolele gomalutu gawo. Shika ohaye shi ningi moku etapo omathigathano nenge iinigwanima mbyoka yinasha noku tondoka.

Okashina kopondje okena omauwanawa ogendji ihaka tumu owala nokugandja iimaliwa, ndele ohaku ulike wo omwaalu ngoka guli kombaanga yoye uuna wanana ko oshimaliwa shontumba nenge watula ko oshimaliwa.

Ombanga yo Nedbank otayi tsikila noku gandja iilonga kakwashigwana monamibia, ano oyali ya kuta Shawn Helena ngoka ali atameke iilonga omasiku sho gaziko , shila otashi kwathele lela oshilongo.